Umuntu wesilisa ohlezi esitulweni esilombala omhlophe okhanya ekhamisile. Phambi kwakhe ukhona owezempilakahle ogqoke impahla zokuzivikela ukuthi angatholi umkhuhlane, ezandleni ugqoke amaglovisi.

Abantu bathathu amileyo , abantu laba baqoke imphahla zesibhedlela ezilombala oluhlaza bame phambi kwemota, imota ilombala omhlophe, imota leyi isetshenziswa ukuthwala izigulane.

Abantu bezempilakahle bavakatshele esigabeni behamba bebahlaba izakhamizi bebavikela emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo. Kuqakathekile ukuthi bantu bevikelwe emikhuhlaneni bengaze bahambe esibhedlela sebegula.

Abantu bezempilakahle abavakatshele esigabeni bahamba bebhoda imizi behamba behlaba abantu amajekiseni bebavikela emikhuhlaneni esithe yabhaha lapha elizweni .

Abantu abanengi abasebenza esibhedlela kuqakathekile ukuthi bazivikele bagqoke impahla ezizabenza bengatholi imikhuhlane njengoba besebenza izigulane.

Abantu abanengi abagcwele abanye bamile abanye njalo bahlezi kukhanya ukuthi bayahlatshwa amajekiseni ngabantu bezempilakahle abavikela abantu ukuthi bengatholi umkhuhlane osumemethekile elizweni owe covid 19.

Kuqakathekile ukuthi omama bahambise abantwana abancane esibhedlela nesiyathontiselwa kumbe behlatshwe amajekiseni bebavikela emkhuhlaneni etshiyeneyo. Imikhuhlane leyi ingabe ifana labondingindi.

Esibhedlela phakathi bandise ukunamathisela amaphepha amaphetshana lawa ayabe elemifanekiso eminengi etshiyeneyo kukhona iphetshana elifanekiswe umuntu egeza izandla kuqakathekile ukuthi befundise abantu ukuthi izandla zigezwa njani.

Owesilisa omileyo ukhanya egqoke impahla zokuzivikela ukuthi engatholi imikhuhlane njalo indawo omi kiyo kukhanya kugcwele imitshina eminenginengi kubukeka kuhlanzekile lapho omikhona

Kuqakathekile ukuthi omama behambise abantwana esibhedlela besiya hlatshwa amajekiseni kumbe besiyathontiswela ukuze bevikelwe abantwana emkhuhlaneni efana labondingindi ebamba abantwana abancane.

Abantu bezempilakahle asebehlala begqokile impahla zokuzivikela ukuthi bengabambi umkhuhlane njengabantu abasebenza lezigulane ezibuya ezigula imikhuhlane etshiyeneyo ngakho kuqakathekile ukuthi bezivikele

Owesifazana okhanya ukuthi uzokukha amanzi ubambe isigubhu esilombala olithanga njalo ngemuva kwakhe kukhona izihlahla eziluhlaza kanye lebhakane elikhanyayo elibhalwe ngamabala amhlophe

umfanekiso womuntu wesilisa omileyo endaweni lapho okukhiwa khona amanzi ugqoke isikipa esilombala oluhlaza njalo phansi kukhona isigubhu esilombala olithanga ngemuva kukhona izihlahla eziluhlaza ezikhanyayo

Abantu ababili abesilisa omunye ugqoke amagilovisi njalo abantu bonke laba bakhanya begqoke amamask njalo lobogqoke amagilovisi ukhanya ehlaba omunye ijekiseni engalweni

Esibhedlela kukhona umfanekiso otshengisela abantu begeza izandla kuqakathekile ukuthi abantu befike bekhangele ukuze beyenze into elungileyo bezivikele emkhuhlaneni abangayithola ngokungagezi izandla.

Omama abalabantwana abancane nauhla kade begcwele esibhedlela, bekuhlatshwa abanntwana abancane ijekiseni ebavikela emkhuhlaneni efana labondingindi. Kuqakathekile ukuthi omama benakekele abantwana babo.

Abantu abakhanya behlezi abesilisa kanye labesifazana, kukhona njalo ababili abamileyo abesilisa omunye ukhanya ethwele ibhuku elimhlophe losiba okutshengisela ukuthi uyakhuluma njalo uzabe ebuza abantu imibuzo ebhala ebhukwini leli olithweleyo esebenzisa usiba olubambileyo.

Abantu bezempilakahle bavakatshele esigabeni abadala basukume ngobunengi babo abesilisa kanye labesifazana, kukhona amathenti lapho abantu bezempilakahle abahlezi khona befundisa abantu ababuyileyo.

Kukhona inhlanganiso esiza amazwe emhlabeni jikelele, inhlanganiso leyi kuthiwa yi World Vision. I World Vision ezikolo iyapha abantwana ukudla kwesinye isikhathi iyapha omama amaphilisi mahala.

Ikhona inhlanganiso epha abantwana ukudla esikolo ngakho abazali bayahamba besiyaphekela abantwana. Abantwana bayajabula ukufunda besuthi, kuqakathekile njalo ngemuva kwabo kukhona umduli omnyama lapho umbalisi obhala khona umsebenzi wabafundi.

Abantu ababili abakhanya besikha amanzi. Kukhona izimpompi ezimbili njalo bathwele izigubhu ezilombala olithanga abazokukha ngazo amanzi . Eceleni kwabo kukhona izihlahla ezinkulu.

abantu abathathu abahleziyo ababili kukhanya ukuthi kugaba ngumfazi lendoda indoda ifake isandla phezulu kwesisu njalo omunye kukhanya engaba ngumunt wezempilakhle exoxisana lalabo ababili

Abantu abakhanya besemgodini lapho okukhiwa khona amanzi kukhona njalo labantwana kukhona izigubhu phansi ezilombala olithanga ezikhanya ukuthi yizo abazokhelela ngazo amanzi ngemuva kwabo kukhona amatshe amakhulu kanye lezihlahla eziluhlaza

Abantu abathathu abakhanya besikha amanzi, zikhona izigubhu ezilombala olithanga , ngemuva kwabo kukhona izihlahla ezikhanyayo njalo kukhanya besendaweni esegangeni .

Abantu bezempilakahle abesilisa kanye labesifazana abamileyo bonke bagqokile amamask ebusweni bezivikela emkhuhlaneni emnengi etshiyeneyo. Eceleni kukhona izihlahla eziluhlaza ezikhanyayo.

Abantwana abakhanya begeza izandla, abantwana laba bayazithanda kakhulu. Kukhanya ngabantwana abangayithandiyo ingcekeza. Kuqakathekile ukuthi abantwana begeze izandla bengakadli laloba sebeqedile ukudla begeze.

Abantu abanengi abamileyo abesilisa kanye labesifazana kukhanya ngabantu bezempilakahle. Bonke bagqoke izikipa ezifananayo phezulu njalo kukhona owesilisa phakathi kwabo ogqoke ihembe emhlophe wafaka lethayi.

Abantu ababili abahleziyo kukhanya omunye ebambe lo ogqoke okubomvu emahlombe ekutshengisela ukuthi engabe emduduza njalo esandleni uthwele into engani ngumakhala ekhukhwini bahlezi emabhentshini.

Abantu ababili abahleziyo kukhanye ukuthi bayaxoxa. Omunye ubambe isihlathi kukhanya ukuthi uhlulikelwe njalo ugqoke ijazi elibomvu phezulu. Ohlezi phambi kwakhe ugqoke okumnyama.

Abantu abahlezi esibhedlela sabantu abagula ingqondo ,abanengi abesilisa kanye labesifazana. Kukhona njalo abagqoke izikhipha ezilombala ofananayo .Izikhipha lezi zilombala omnyama phezulu, kukhanya kukhona abakuxoxisanayo .

abantu abesibhedlela sabantu abagula inqondo abesilisa labesifazana kukhona njalo abagqoke okulompala omhlophe phezulu abanye kukhanya bephethe amaphetshana abhaliweyo ezandleni kukhanya bonke bejabulile

Abantu bezempilakahle kukhona amabhuku lapha ababhala khona abantu abagulayo ngomnyaka ngomnyaka abahlutshwa ngumkhuhlane wengqondo njalo kukhanya inani labantu leli liyaqubekela liyaphambili.

Abantu bezempilakahle abahleziyo okukhanya ukuthi bayaxoxisana bafaka imibono etshiyeneyo. Ngemuva kwabo kukhona amabala abhaliweyo amhlophe njalo phambi kwabo kukhona itafula elivalwe ngelembu elimhlophe.

Izibhedlela ezinengi kumbe amakiliniki. Phansi kuhlanzekile akula ngitsho iphepha, njalo kukhona isakhiwo esiyakhwe ngomduli olezitina ezibomvu kukhona njalo amafasiteli.

Izibhedlela kumele zibe zinengi esigabeni ukuze abantu bengathwalinzima njalo esibhedlela sikhangelele ukuthi kuhlale kuhlanzekile izikhathi zonke ngoba kuyabuya abantu abagula imikhuhlane etshiyeneyo.

Esibhedlela kumbe ekilinika ungangena phakathi kukhona isibane esilayithileyo njalo umduli wakhona upendiwe ngependa emhlophe lapha emnyango umduli kanye izitina phezulu kukhona abhaliweyo ngamabala amnyama.

Esibhedlela kumbe emakiliniki amanengi bandise ukunamathisela okungamaphetshana emdulini okuyabe kubhaliwe ngamabala amnyama. Kuqakathekile ukuthi abantu ababuya esibhedlela bebale okubhaliweyo

Esibhedlela kumbe ekiliniki kukhona umduli opedwe ngependa elithanga njalo emdulwini lapha kukhona iphetshana elinamathisiweyo elilombala omhlophe kanye loluhlaza elibhalwe ngamabala aluhlaza labomvu.

Kuqakathekile ukuthi omama behambise abantwana abancane esibhedlela besiyahlatshwa amajekiseni kumbe ukuthontiselwa ngoba bayabe bebavikela emkhuhlaneni efana labo ndingindi. Njalo kuqakathekile ukuthi umama abambe umntwana nxa ehlatshwa ijekiseni abantwana abanengi bayakwesaba ukuhlatshwa bayabe sebekhala.

Esibhedlela kukhona amabhentshi lapho okufika kuhlale khona abantu abagulayo, njalo kukhona abanye abamileyo. Kukhona umama ogqoke okuluhlaza lasekhanda, kukhona owesilisa ogqoke ibhatshi elimnyama kukhanya ethwele ibhuku.

Abantu ababili abakhanya ukuthi bayaxoxa . Omunye engabe ngowezempilakahle. Uthwele usiba esandleni lephepha okutshengisela ukuthi engabe ebuza lo imibuzo ebhala phansi njalo bakhangelene.

Umtshina osetshenziswa ngodokotela ukuhlola izigulani nxa zigula umtshina lowu ubhaliwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka njalo ulombala omhlophe njalo kwezinye indawo umnyama ukhanya ulayithiwe

Umama uhlezi embedeni ugqoke isikipa esilombala omhlophe kukhona njalo umntwana omncane oleleyo kukhona owesilisa okhanya edlalisa umntwana embamba isandla njalo eceleni kukamama kukhona umuntu omileyo oqhiye iqhiye emhlophe ekhanda

ungangena phakathi kuhona izakhiyo ezitshiyeneyo njalo kukhona indawo phansi okutshani olulu hlaza phakathi kotshani kukhona izihlahla ezihlanyeliweyo.

Esibhedlela kukhona amabhentshi lapho abantu abafika bahlale khona belindele ukungeniswa bebone udokotela njalo umduli wakhona uwakhiwe ngezintina ezibomvu.

Abantu abakhanya esibhedlela kukhona obhabhule umntwana umama uthwele isikhwama njalo kukhona umduli oyakhwe ngezitina ezibomvu kukhona umnyango olithanga lamafasiteli.

Abantu abane abahlezi phansi abesilisa kanye labesifazana bonke bagqoke amajazi amhlophe ngemuva kwabo kukhona umduli oyakhwe ngezitina ezibomvu eceleni kukhona umnyango olombala omhlophe okhanyayo kulomuntu omileyo laye ogqoke ijazi elimhlophe.

Owesilisa omileyo ogqoke iyembe kukhanya ebobotheka uveze amazinyo amhlophe njalo esandleni sakhe ubambe imayikhi elombala omnyama okukhanya ukuthi uphiwe ithuba ukuthi akhulume phakathi kwabanye.

Nxa ufuna kuba nguDokotela kumbe ukuba ngumongikazi uyahamba esikolo uyekufundela, njalo uyahamba iminyaka kukhona izinto abayabe belifundisa zona okugoqela imithi esetshenziswa nxa beselapha izigulane.

Owesilisa ohleziyo ogqoke okulombala omhlophe phezulu kukhona itafula elombala omhlophe lomduli lapho okhona umhlophe kukhona umtshina phezulu kwetafula okhanya ewukhangele olombala omhlophe lokumnyama

lapho abafundi abafundela khona ukuba ngo dokotela kumbe ukuba ngo mongikazi kukhona imduli ependwe ngependa elithanga njalomkukhona amaphetshana anamathiselwe emdulini amaphatshana lawa alemifanekiso eminengi

abantu abafundela ukuba ngo dokotela bayafundiswa lokuthi imithi isetshenziswa njani ebantwini abagulayo njalo kumele kube ngabantu abayaziyo imithi yonke imithi leyi iyabe iphakathi kwamambodlela kodwa itshiyene iyelapha izigulane

abantwana besikolo abafundela ukuba ngodokotela kumbe omongikazi kukhona indlu lapho abahamba besiya funda khona endlini phakathi kukhona amakhabothi amakhabothi lawo ayabe elemithi phakathi esetshenziswa ngabafundi nxa befunda

abantu bezempilakahle abakhanya behlezi kutshengiselaukuthi baxoxisana labantu bagqoke okumhlophe phezulu njalo kukhona itafula elelembu elimhlophe ekhanya ilamabhuku kanye lomakhalekhukhwini phezulu

Abantu bezempilakahle abagqoke amajazi amhlophe. Njalo kukhona abantu abakhanya bexoxisana labo . Kuqakathekile ukuthi abantu bezempilakahle bexoxisane lozulu bebatshele ukuthi bezivikele njani emkhuhlaneni etshiyeneyo.

Lapho abantwana besikolo abafundela khona, abafundela ukuba ngodokotela kumbe omongikazi kukhona umduli opendwe ngombala olithanga njalo kukhona iphetshana elinamathiselweyo iphetshana leli lilemifanekiso etshiyeneyo

Nxa ufuna ukuba ngumongikazi kumbe ukuba udokotela welaphe izigulani uyahamba esikolo okweminyaka usiyafundela ukuba ngudokotela njalo kukhona imithi abafika belifundise yona elizabe lilapha ngayo izigulane lemitshina eminengi okumele ube kwazi ukuthi isebenza njani nxa sokufike umuntu ogulayo usumhlola.

Umfanekiso otshengisa umuntu ohleziyo. Eceleni kwakhe kukhona umongikazi okhanya embambe isandla. Umongikazi lowu ugqoke okumhlophe njalo kukhona lezigubhu zamanzi ezikhanyayo eceleni kwabo.

Abantu bezempilakahle abahleziyo abanengi okukhanya ukuthi kuyaxoxiswana kukhona njalo ababili phambi kwabo okukhanya ukuthi yiziphathamandla abesilisa kukhanya ukuthi kuyakhulunywa.

Owesilisa omileyo ogqoke amagogorosi, ekhanda ugqoke ikepesi ubambe iphetshana elikhulu elimhlophe. Iphetshana leli libhaliwe ngamabala abomvu. Ngemuva kwakhe kukhona isihlahla esikhulu esiluhlaza lezakhiwo ezikhanyayo.

Esibhedlela ungangena phakathi kulotshani obuncane obuhle lesihlahla esincane esikhanya ukuthi siyaqunywa. Senza lindawo ibenhle, njalo umduli wesibhedlela upendiwe ngokulithanga.

Esibhedlela ungangena phakathi kukhona indawo lapho okulotshani obuncane Kanye lamaluba ahlanyeliweyo kuhle kakhulu phathi njalo kungcwele izakhiwo ezinengi zitshiyeneyo abanye ababuya begula bayabuya ngezimota ziyabe zikhona zimile lazo

Nxa usiya esibhedlela, ukhona umgwaqo omkhulu okuhamba khona izimota kanye labantu. Kuqakathekile ukuthi abantu behambe beqaphele emgwaqweni ukuze bezivikele ezingozini zemota.

Umuntu omileyo lapho okuthengiswa khona amaphilisi ugqoke okumhlophe. Kugcwele amabhokisi amanengi akhanya ukuthi angaba lamaphilisi lemithi. Kunengi okuthengiswa kule indawo.

Kuqakathekile ukuthi izibhedlela zibenengi ukuze abantu abagulayo bethole lapha obalatshwa khona njalo belethe odokotela abanengi labomongikazi abanengi abazabe besiza izigulane esibhedlela

Esibhedlela kukhona amabhentshi lapho izigulane ezifika zihlale khona zisalindele ukungena zibone odokotela njalo kukhona lotshani obuncane obuluhlaza. Kubukeka kuhlanzekile phakathi.

Abantu bezempilakahle abami esibhedlela njalo abanye bagqoke amajazi amhlophe bafakile lezayeka emakhaleni okukhanya ukuthi bayazivikela emkhuhlaneni. Kukhanya bexoxisana kukhona isakhiwo esibhaliweyo ngamabala amnyama phezulu.

Izibhedlela kumbe amakilinika ungangena phakathi kukhona indawo eziyabe zilotshani njalo izakhiwo zankhona ezinengi ziyabe zilophahla olubomvu gebhu.

Esibhedlela kukhona amabhentshi lapho izigulane ezihlala khona zilinde ukungena zibone odokotela njalo imiduli yalapha iyakhwe ngezitina. Phezulu emdulwini kukhona amabala amhlophe abhaliweyo.

Abantu abanengi abalaliswa ezibhedlela ngabantu abayabe begula kakhulu ngakho odokotela abantu abanjalo bayabagcina esibhedlela bevuka bebahlola abantu laba bezebelulame, yikho ukuthi bebuyele emakhaya.

Isibhedlela esilesakhiwo esiyakhwe ngobunono obuphezulu kubukeka kukuhle kakhulu esibhedlela kukhona njalo indawo elotshani obuncani ubuluhlaza phakathi kotshani kulebhakani eliluhlaza eliluhlaza elibhalwe ngokumhlophe kanye lamaluba acecisileyo

Esibhedlela ungangena phakathi kukhona indawo elotshani okuncane okuhle njalo kukhona izakiwo ezitshiyeneyo kukhona isakiwo esibhedlela esilophahla olubomvu njalo siyakwe ngamatshe sibubeka sisihle kakhulu.

Abantu bezempilakahle abamileyo eceleni kwesakhiwo esiyakhwe kuhle kakhulu esipendiweyo esilamafasiteli phezulu njalo kukhona imota emileyo phambi kwesakhiwo lesi. Abanye abantu bagqoke amajazi amhlophe.

Esibhedlela kukhona ibhakane elikhulu elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama ,ngemnva kwebhakane kukhona utshani obuncane obuhle kanye lamaluba acecisileyo lezakhiwo ezikhanyayo zilamafasisitela amanengi.

Esibhedlela kukhona indlu lapho okuhlala khona imtshina esetshenziswa ngodokotela ukuhlola abantu. Eminye imtshina iyabe ilombala omhlophe, njalo kukhona umduli opendwe ngependa emhlophe phakathi.

Isango lesibhadlela kubhaliwe ngamabizo amhlophe okukhanya ukuthi kubhalwe ibizo lesibhedlela lesi njalo kukhona umuntu eceleni okhanya emile kukhona njalo eceleni omunye umfanekiso ofakiweyo phakathi kukhona izakhiwo ezilamafasiteli lezimota ezimileyo

Esibhedlela phakathi kukhona indawo lapho okugcinwa khona amaphilisi. Kuyabe kuyikhabothi elombala omhlophe. Ikhabothi leyi ilamashelufu amanengi njalo emashelufini kulapho abafaka khona imithi eminengi etshiyeneyo.

Abantu bezempilakahle, kulezi insuku, sebehlala begqokile izigqoko ezibavikela ukuthi bangatholi umkhuhlane, njalo lezandleni, bayabe gegqokile amagilovisi. Njengoba behlangana lezigulane, ezigula imikhuhlane tshiyeneyo, Kuqakathekile ukuthi bazivikele.

Nxa sokuthe kwaba lomkhuhlane osumemethekile elizweni, abantu bezempilakahle bayahlala phansi bebonisane, omunye lomunye afake umbono, ukuze bethole isisimbululo sokuthi bengavikela njani abantu kulowo mkhuhlane.

Abantu bezemphilakahle bavakatshele izakamuzi, kukhona ithafula lapho ababhalela khona, njalo phezulu kwethafuala kule lephuthopu okukhanya ukuthi bayayisebenzisa. Abantu labobakhona kanye labantwana.

Abantu abazithweleyo kuqakathekile ukuthi inyanga zonke bevakatshele esibhedlela. Odokotela bayafika bebahlole, babahlola baze bayebeletha. Kuqakathekile ukuthi umuntu avikele umntwana wakhe engakazalwa, eyenze odokotela abayabe bemtshela khona.

Umuntu ohleziyo esitulweni esilombala omhlophe njalo ugqoke isikipa esibomvu phezulu. Kukhanya lumuntu ubemhlola umkhuhlane weBP. Kukhona njalo ohlola umuntu lowu ogqoke okumhlophe okukhanya ukuthi kungaba ngudokotela kumbe umongikazi.

Umuntu obambe unyawo okukhanya ukuthi umuntu lo engabe elimele kumbe engabe esizwa ubuhlungu, kuqakathekile ukuthi agijimele esibhedlela ayebona odokotela athole usizo kusase masinyane.

Abantu ababili, owesilisa lowesifazana. Owesifazana ogqoke okuluhlaza, okukhanya ukuthi ngowezempilakahle, njalo ugaxe ithuluzi yabodokotela. Esandleni ugqoke amagilovisi alombala omhlophe.

Abantu abanengi bacina sebehlanya kumbe kwezinye izikhathi sebegula okungapheliyo ngoba umuntu uyabe ecabanga nzima eyedwa. Kuqakathekile ukuthi umuntu nxa. elohlupho edinge omunye ozokuxoxisana laye. Lokhu kuyamkhulula ngaphakathi.

Abantu bezempilakahle abamileyo. Kukhona abagqoke amajazi amhlophe. Kukhanya bemile okutshengisela ukuthi kukhona abaxoxisana ngakho, njalo kuletafula. Phezulu kwetafula leli kugcwele izinto ezinengi.

Umuntu wezempilakahle ogqoke ijazi elimhlophe ezandleni njalo uzivikele ugqoke amagilovisi alombala omhlophe. Ukhanya ebambe umunwe womuntu okukhanya ukuthi angabe emthatha igazi efuna ukulihlola.

Umuntu wesifazana olenwele ezinde ukhanya ecimezile njalo ubambe isiphongo sakhe. Lumuntu akabukeki ejabulile, ngumuntu okhanya ukuthi ucabanga nzima okudinga ukuthi ngabe uyaxoxisana lomunye umuntu.

Abantu abathathu, omunye ugaxe ithulusi yabo dokotela ugqoke impahla eziluhlaza okukhanya ukuthi ngudokotela. Ugone umama ohleziyo njalo phambi kuka mama kukhanya izandla zabantu abaqhawulanayo.

Abantu abahlutshwa yimikhuhlane yamathambo kuqakathekile ukuthi bavakatshele esibhedlela bayebona odokotela kukhona imitshina odokotela abayisebenzisayo ukuhlola amathambo.

Abantu abathathu abahleziyo, ukhona owesilisa okhanya ebambe owesifazane isisu okukhanya ukuthi kungaba yindoda lomfazi njalo egqoke ibhatshi elimnyama phezulu. Kukhona owezempilakahle obambe iphetshana elilemfanekiso okutshengisela ukuthi bayaxoxa

Umongikazi ogqoke ijazi elimhlophe kumbe kungaba ngudokotela kukhanya ehlola umama ohlezi phansi Umfake umtshina wokuhlola i BP esandleni njalo kukhona okunye okulaleleyo .Eceleni kukamama kukhona izigubhu zamanzi

Isandla esiphethe amaphilisi atshiyeneyo ,kukhona amancane kukhona amakhulu, asebenza ngendlela ezitsheyeneyo ngendlela udokotela ayabe echaze ngayo.

Abanye abantu abahlutshwa ngamehlo abahlungu, kwezinye izikhathi bacina bengasaboni. Kuqakathekike ukuthi umuntu angezwa amehlo akhe eluma, agijimele esibhedlela. Ayebona odokotela.

Kukhona abanye abantu abalezikhumba ezihlala ziluma. Umuntu wakhona enganwaya uyasala esebomvu. Kuqakathekile ukuthi umuntu olomkhuhlane onjalo agijimele esibhedlela ayebona odokotela ethole usizo kusesemasinya.

Umuntu wesifazana okhanya ezibambe ngemuva esandleni lapha emunweni ugqokile indandatho okukhanya ukuthi utshadile. Esandle njalo ugqokile inkombalanga

Abantu bezempilakahle abahleziyo okukhanya ukuthi kukhona abakuxoxisanayo njalo befaka imibono etshiyeneyo. Phambi kwabo kukhona amatafula avalwe ngelembu elimhlophe lezigubhu zamanzi njalo kukhona omileyo okhanya ukuthi uyakhuluma.

Umuntu owesifazana okhanya ebambe lapha ngaphansi kwenkaba. Okutshengisela ukuthi uzwa ubuhlungu. Ugqoke okumnyama. Kuqakathekile ukuthi umuntu lowu agijimele esibhedlela ayebona odokotela. Athole usizo ngokuphangisa.

Iphetshana elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama kuqakathekile ukuthi omama bebale okubhalwe ephetshaneni leli ngoba kukhona ihlanganiso efuna ukunceda abantu besifazana ababulawa ngumkhuhlane wekhensa

Abantu ababili. Owesilisa kanye lowesifazana. Abagqoke izikipa ezilombala omhlophe. Njalo bagqokile lamamask. Omunye kukhanya ethwele usiba lokubhala esandleni. Kukhanya lamaphetshana amhlophe.

Abantu ababili abamileyo. Omunye ufulathele ubanjwe ngemuva njalo ukhona ogqoke imask okukhanya ukuthi uyazivikela emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo.

Esibhedlela sokukhona imitshina ehlola ingaphakathi yabantu imitshina leyi iyabe imikhulu njalo iyabe ilombala omhlophe kwezinye indawo icazimula kwezinye indawo imnyama kukhona umuntu okhanya ewubambile okutshengisela ukuthi kukhona umuntu omhlolayo.

Ibhokisi elilombala omhlophe elibhaliweyo ngamabala amhlophe kwezinye indawo ibhokisi leli kukhanya lilamagilovisi alombala omhlophe amagilovisi asetshenziswa ngodokotela isikhathi esinengi nxa bebamba umuntu ogulayo bezivikela emkhuhlaneni.

Ikhona ithulusi esetshenziswa ngomama nxa bezithwele kwesinye isikhathi iyasetshenziswa ngo dokotela nxa behlola omama ababuya ezibhedlela. Kwesinye isikhathi umama uyakwanisa ukuzihlola nkhaya ngethulusi leyi uyayifaka phakathi komthambiso wakhe.

Esibhedlela phakathi kukhona izindlu lapho okugcinwa khona imitshina esetshenziswa ngo dokotela nxa behlola izigulane. Indlu leyo iyabe ipendiwe umduli ngependa emhlophe njalo kukhona lemitshina emkhulu elombala omhlophe.

Umuntu ohlezi embhedeni ekhanya ukuthi yisigulane eceleni kwakhe kukhona owesifazana ogqoke ijazi elimhlophe olukileyo ekhanda ngento elombala omnyama. Kukhanya ukuthi kungaba ngudokotela.

Kukhona okungamagabhana okuncane. Okusetshenziswa ngodokotela. Nxa bethe bathatha umuntu igazi, befuna ukuyalihlola elaboratory. Bayasebenzisa okungamagajana lokhu.

Esibhedlela kukhona indlu lapho okulemitshina khona njalo umduli wakhona upendiwe ngependa emhlophe. Kukhona lephetshana eliyabe linamathiselwe. Kuletafula enkulu elombala omhlophe ekhanya ilecomputer phezulu kanye le laptop.

Kukhona eminye imithi esibhedlela okumele ihlale iqandelela, ngakho kukhona lapho abayifaka khona .Indlu yakhona iyabe iletafula elimhlophe njalo kukhona amawindi angenisa umoya.

Esibhedlela kukhona imitshina eminengi ehlola abantu abayabe begula. Imitshina leyi iyabe ifakwe phakathi kwezindlu kukhona njalo lezitulo zokuthi izigulane ziyahlala nxa sezihlolwa imitshina leyi eminye ilompala omhlphe.

Esibhedlela kulendlu lapho okufakwe khona imitshina eminengi ehlola izigulane njalo kukhona eminye imitshina ehlola ingaphakathi yomuntu kuyabe kukhona njalo lombheda lapho umuntu olala khona nxa ehlolwa.

Abantu abalaliswa esibhedlela ngabantu abagula kakhulu. Ngakho odokotela bayabalalisa ukuze bavuke bebakhangela nsukuzonke ekuseni beze belulame. Bethi sebebuyela emakhaya.

Umama uhlezi okukhanya ukuthi uhlatshwa ijekiseni ugqokile isaheke sakhe esimvikela ukuthi engatholi umkhuhlane njalo eceleni kukhona udokotela ogqoke okumhlophe lama gilovisi ezandleni laye udokotela ugqokile isaheke.

Abantu abahleziyo embhedeni yesibhedlela. Kukhona umama othwele umntwana umncane ekhanya emkhangele. Njalo ukhona owesilisa omileyo ekhanya ebambe umntwana. Umduli uphendiwe ngephenda emhlophe.

Abantu ababili abahleziyo kukhona omunye ogqoke ijazi elimhlophe eceleni kwakhe kukhona umbheda ufakwe ilembu ililuhlaza kukhona njalo letafula, phezulu kwetafula kukhona ibhokisi elilombala omhlophe

Imitshina elombala omhlophe, imitshina leyi isetshenziswa esibhedlela ngodokotela. Bayisebenzisa nxa kubuye abantu abagulayo kwesinye isikhathi bayabe befuna ukubahlola ingaphakathi.

Izibhedlela zemakhaya lazo sezilayo imitshina eyokuhlola izigulane. umuntu wayethi engagula kudala wayehanjiswa esibhedlela esikhulu esisemadolobheni ngoba izibhedlela zazingelayo imitshina khathesi abantu abasathwali nzima abagulayo.

Ithuluzi elombala omyama njalo kukhanya ibhaliwe amabala amhlophe, ithuluzi leyi ingabe isetshenziswa ngodokotela ezibhedlela kumbe umongikazi nxa behlola izigulane

Umtshina osetshenziswa ngabodokotela ezibhedlela njalo umtshina lowu ulombala omnyama kweyinye indawo. Ukhanya ulayithiwe okutshengisela ukuthi ubusetshenziswa, ungabe ubuhlola umuntu ogulayo.

Minengi imitshina esetshenziswa ngodokotela ezibhedlela nxa beselapha izigulane njalo imitshina leyi iyenza imisebenzi yabodokotela ibelula ngoba abathwali nzima bayahlola ngayo izigulane ezibuya zigula.

Izandla zabantu ababili abakhanya beqhubelana okumhlope esandleni. Eceleni kukhona amaphilisi akhanyayo. Amaphilisi lawa engabe eqeda ubuhlungu emzimbeni. Kuqakathekile ukuthi umuntu nxa egula ehambe esibhedlela.

Esibhedlela kukhona okungamagabha okuncane okusetshenziswa ngodokotela nxa beyabe befuna isikhwehlela somuntu, kumbe bethatha umuntu igazi bayawufaka phakathi, okungamagabha lokhu bayakuhambisa endaweni okuthiwa kuse'Laboratory', njalo kukhona lemitshina eyokuhlola abantu abagulayo.

Ibhokisis elilombala omnyama phandle, phakathi lilombala obomvu likhanya livuliwe. Kukhona amathuluzi atshiyeneyo lapho, amathuluzi lawa asetshenziswa ngodokotela ezibhedlela nxa behlola izigulane.

Umtshina osetshenziswa ngodokotela ezibhedlela nxa behlola izigulane umtshina lowu ulombala omnyama ubhaliwe njalo ngokumhlophe kwezinye indawo ulombala ocazimulayo.

Izibhedlela ezinengi ezamakhaya lazo seziphucukile kulezi nsuku uhulumende uthengele izibhedlela ezinengi imitshina yokuthi bahlole ngayo izigulani ngakho emakhaya abantu abasathwali nzima loba bengaze bagule njani ikhona imitshina ezabahlola

Esibhedlela kukhona amathulusi amanengi asetshenziswa ngodokotela kukhona njalo lethulusi udokotela ayibeka esifubeni somuntu efuna ukuzwa ukuthi inhliziyo ingabe itshaya kuhle na.

Esibhedlela kukhona ama bin lapho okulahlelwa khona ingcekeza ukuze kuhlale kuhlanzekile phakathi lapha i bin eyinye ilombala olithanga ibhalwe ngamabala amnyama eyinye njalo ilombala ocazimulayo kanye lomnyama.

Amathulusi asetshenziswa ngodokotela esibhedllela nxa ehlola izigulane. Laloba ungabuya ubulawa lizinyo, elibuhlungu, elifuna ukukhitshwa. Ikhona ithulusi odokotela, abayisebenzisayo, ukukukhipha izinyo.

Indlu ekhanya ilomduli opediweyo kukhona njalo ifasitela kule indawo elingenisa umoya kukhona phakathi ilembu elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Esibhedlela kukhona imitshina esetshenziswa ngodokotela nxa behlola izigulani, njalo imitshina leyi eminye iyabe ilombala omhlophe. Kwezinye indawo ilombala omnyama, Eminye njalo iyabe imikhulu, okokuthi umuntu uyangena phakathi.

Umduli okhanya upendiwe njalo kukhona amakhetheni alombala oluhlaza okwesibhakabhaka lensimbi ezisetshenziswa ngudokotela nxa behlola izigulane kukhona lapho indawo izigulane ezilala khona kukhona njalo lebhentshi lesitulo kuyonale indawo

Izikhali ezisetshenziswa esibhedlela ikakhulu ngodokotela sebesiyahlinza umuntu bengakazisebenzisi lezizikhali kukhona imithi abazigezisa ngayo.

Itafula enkulu elompala omhlophe phezulu kwetafula kukhona umtshina. Utshina lowo ulompala omnyama kwezinye indawo kulesimbi ezicazimulayo okukhanya ukuthi usetshenziswa ngodokotela nxa behlola izigulane.

Ikhona eminye imithi esibhedlela okumele ifakwe endaweni eqandelelayo ngoba nxa ingekho endaweni eqandelelayo ingawonakala. Ngakho kukhona ama fridge lapha esibhedlela lapha okufakwa khona imithi edinga ukuthi iqandelele

Ikhabothi elombala omhlophe, njalo kukhanya ilamavili okutshengisela ukuthi umuntu uyayifuqa. Njalo ikhabothi le isetshenziswa ngomongikazi nxa beyabe bebhoda ekuseni behamba behlola izigulane. Kuyabe kulamaphilisi phakathi emashelufini.

Nxa kuyabe kulomkhuhlane oyabe uhluphile elizweni kuqakathekile ukuthi abantu bagqoke izayeke lapha emakhaleni bevale amakhala kanye lomlomo ukuze bengazitholi sebethe lowo mkhuhlane

Omongikazi esibhedlela nxa belanda isigulane bayabe begqoke izigwane emakhanda izingwane lezi ziyabe zilombala oluhlazana okwesibhakabhaka njalo ezandleni lakho bayabe begqokile amagloves

Isitulo esilombala omnyama lapho okuhlalwa khona njalo kukhona umduli opendiweyo. Emdulwini kukhona into ebethelweyon eyesigodo njalo kubukeka kuhlanzekile kule indawo

Kukhona amathulusi asetshenziswa ngodokotela ezibhedlela nxa beselapha izigulane amathulusi lawo agoqela izigelo ezincane njalo ziyabe zilombala ocazimulayo

Minengi imitshina esetshenziswa ngodokotela ezibhedlela nxa behlola izigulane ezibuya zigula kukhona imitshina ehlola ingaphakathi yabantu lokhu kuyenza imisebenzi yabodokotela ibelula.

Ibhokisi elilombala olithanga kwezinye indawo okumhlophe. Ibhokisi leli libhaliwe. Izikhathi ezinengi amabhokisi ayabe ebhaliwe ibizo lomuthi lendlela abantu okumele besebenzise ngayo umuthi ophakathi.

Phezulu kwetafula kugcwele amabhokisi amanengi atshiyeneyo okukhanya ukuthi imithi ephakathi ihlukene, njalo kukhona lamaphilisi phansi alombala omhlophe. Konke lokhu kuyelapha umuntu ogulayo.

Ibhokisi elilombala omhlophe elibhaliweyo ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka njalo ibhokisi leli likhanya ukuthi lingaba lilomuthi phakathi oyelapha eminye imikhuhlane. Kungaba ngamaphilisi aphakathi.

Ibhokisi elilombala olithanga ngaphansi phezulu lilombala omhlophe njalo phezulu libhaliwe ngamabala amnyama phakathi la phakathi libhaliwe ngamabala abomvu eceleni kukhona imbodlela enamathiselwe iphetshana elibhaliweyo.

Imbodlela ekhanya ukuthi ingabe ilomuthi omnyama phakathi njalo imbodlela leyi inamathiselwe iphetshana. Iphetshana leli libhaliwe ngamabala amnyama. Ngaphansi imbodlela ikhona umbala olithanga. Ilesivalo esilithanga.

Ibhokisi elilombala omhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama okukhanya ukuthi kungabe kulomuthi kumbe amaphilisi phakathi asetshenziswa ngabantu abazwa ubuhlungu emzimbeni ukuze ubuhlungu buphele.

Ibhokisi elilombala omhlophe kwezinye indawo lilombala oyisibhakabhaka, libhaliwe ngamabala amhlophe njalo phezulu kukhona itshubhu ekhanya ukuthi ingaba lomuthi wokugcoba layo ibhaliwe.

Amaphilisi ayimhlobo eminengi etshiyeneyo kodwa kukhona amaphilisi aluhlaza okwesbhakabhaka njalo alemihlobo emibili amanje ayabe emhlophe, akhona njalo alithanga wonke ayaqeda ubuhlungu emzimbeni.

Esibhedlela kukhona indlu lapho okugcinwa khona imithi njalo kukhona eminye imithi okumele ihlale ifakwe endaweni eqandelelayo . Imithi leyi iyabe iphakathi kwamabhokisi.

Ibhokisi elikhanya ukuthi lingaba lamaphilisi phakathi ibhokisi leli lilombala omhlophe njalo kwezinye indawo libhaliwe ngamabala amnyama labomvu kanye lomhlophe kubhaliwe lokuthi amaphilisi aphakathi mangaki

Amabhokisi amanengi alemibala etshiyeneyo njalo abhalwe izinto ezitshiyeneyo, okutshengisela ukuthi izinto eziphakathi ziyehlukene. Phansi kukhona amaphilisi amanengi alombala omhlophe, amaphilisi manengi njalo atshiyene. Kukhona ayabe elemibala eluhlaza, amanye elemibala engamathanga.

Amabhokisi amanengi ayandiswe ukubhalwa, njalo ayabe ebhalwe ibizo lento eyabe iphakathi, kungaba ngumuthi, kungaba ngamapilisi. Kuqakathekile ukithi abantu bengakasebenzisi okuphakathi beqale bebale bezwisise.

I tube elombala omhlophe ebhaliweyo ngamabala amnyama lapha kuyabe kubhaliwe ibizo lomuthi ophakathi lezixwayiso zokuthi abantu bengaphambanisi okumele bezibale bengakasebenzisi umuthi lowu.

Amabhokisi amanengi njalo amabhokisi lawa atshiyene ngokombala. Okutshengisela ukuthi lezinto eziphakathi zitshiyene. Kungaba ngamaphilisi kungaba yimithi. Kodwa okusalayo yikuthi imithi ephakathi lapha iyelapha abantu abantu abagulayo.

amabhodlela amathathu alombala okhanyiselayo njalo amabhodlela lawa wonke alezivalo eziluhlaza abhaliwe ngamabala amnyama kwezinye indawo ngamabala amhlophe

Ibhokisi elilombala oluhlaza kwezinye indawo lilombala omhlophe libhaliwe njalo ngamabala amnyama. Eceleni kukhona imbodlela enamathiselwe iphepha ebhaliweyo layo. Kungabe kubhaliwe ibizo lomuthi ophakathi.

Igabha elilombala omhlophe igabha leli lilesivalo esimhlophe phezulu linamathiselwe iphetshana, iphetshana leli libhaliwe ngamabala amnyama ibizo amaphilisi aphakathi labhalwa lokuthi amaphilisi aphakathi kwegabha mangaki.

Amabhokisi akhanya elemibala etshiyeneyo. Elinye lilombala omhlophe kanye lokubomvu njalo libhalwe ngamabala amnyama. Eliseceleni lalo libhaliwe ngamabala. Kuqakathekile ukuthi umuntu abale engakasebenzisi okuphakathi ukuze engaphambanisi.

Ikhabothi elombala omhlophe elamasheufu atshiyeneyo, njalo amashelufu lawa kukhanya kugcwele imithi, kungaba ngamaphilisi, kungabayimithi yokukhwehlela. Kodwa kugcwele imithi elapha ubuhlungu emzimbeni yabantu abagulayo.

Igabha elilombala omhlophe lesivalo esiluhlaza okwesibhakabhaka igabha leli linamathiselwe iphetshana elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama eceleni kukhona ijekiseni yokuhlala abantu abagulayo.

Ibhokisi lamaphilisi elilombala omhlophe kanye lobomvu elikhanya ukuthi lingabe lilolutho phakathi. Libhaliwe ngamabala amnyama, kwezinye indawo ngamabala abomvu. Kuqakathekile ukuthi abantu beqale bebale okubhaliweyo bengakasebenzisi okuphakathi.

Ibhokisi elilombala omhlophe lomzila oluhlaza, ibhokisi leli libhalwe ngamabala amnyama. Eceleni kukhona imbodlela ekhanya ukuthi ingaba lomuthi omnyama phakathi inanyathiselwe iphetshana elibhalwe ngokumnyama.

Amabhodlela amane amambodlela lawa ayafanana alezivalo ezifananayo njalo wonke anamathiselwe amaphepha okukhanya ukuthi kungaba ngumuthi wokukhwehlela kubhaliwe ibizo lomuthi lowu lendlela umuntu okumele awusebenzise ngawo

Abantu abakhwehlelayo kwezinye izikhathi bayabanika amaphilisi amakhulu ayabe eyimihlobo emibili kweyinye indawo limhlophe kweyinye indawo lilithanga ukuze banathe ukuthi ukukhwehlela kuphele.

Ibhokisi elilombala omhlophe lomzila obomvu ibhokisi libhalwe ngamabala amnyama eceleni kwebhokisi kukhona itshubhu emhlophe layo elomzila obomvu ebhaliweyo layo ngamabala amnyama

Ibhokisi elikhanya ukuthi lingaba ngelamaphilisi , libhaliwe ngamabala amnyama kwezinye indawo , kwezinye indawo ngamhlophe . Eceleni kwebhokisi akhona amaphilisi alombala omhlophe, amaphilisi lawa angabe eqeda ubuhlungu emzimbeni.

Umuntu omileyo ogqoke ijazi elimhlophe umi lapho okuthengiswa khona amaphilizi okukhanya ukuthi kungaba sekhenisi kumbe esibhedlela phakathi kukhona amaphilizi alamabhokisi atshiyeneyo okukhanya ukuthi kungaba yimithi kumbe amaphilisi ayehlukeneyo alapha umuntu nxa egula

Igabha elilombala omhlophe, lilesivalo esimhlophe. Linamathiselwe iphetshana elilombala obomvu, njalo libhaliwe ngamabala amhlophe kwezinye indawo ngamyama, okukhanya ukuthi kungaba kulamaphilisi phakathi ayelapha eminye imikhuhlane.

Ibhokisi elilombala oluhlaza owesibhakabhaka kwezinye indawo lilo omhlophe ibhokisi leli libhaliwe ngamabala anyama kanye lamhlophe okukhanya ukuthi kungaba libizo bani abaphilisi aphakathi eceleni kukhona amaphilisi alombala omhlophe

Abantu abahlutshwa yisikhumba esiyabe siluma kukhona amafutha okumele bewagcobe. Amafutha lawa ayabe ephakathi kwamatube njalo ayabe ebhaliwe ukuthi umuntu usebenzisa njani umuthi wakhona.

Ibhokisi elikhanya ukuthi lingaba lamaphilisi phakathi. Ibhokisi leli, lilombala omhlophe kanye lomzila obomvu. Libhaliwe njalo ngamabala amnyama okukhanya ukuthi kungaba libizo lamaphilisi aphakathi. Eceleneni kukhona amaphilisi.

Imbhodlela elombala okhanyiselayo, kukhanya umuthi oluhlaza phakathi, okukhanya ukuthi kungaba ngumuthi wokukhwehlela, njalo inanyathiselwe iphetshana elibhaliweyo ngamabala abomvu kwezinye indawo. Kuqakathekile ukuthi umuntu aqale abale engakasebenzisi umuthi ophakathi.

Kukhona abantu abahlala benwaya emzimbeni bephuma amaqhubu amancane abanye njalo bayaphuma izilonda kuqakathekile ukuthi umuntu ahambe ayobona oDokotela, oDokotela bayababhalela umuthi beye thenga umuthi lo uyabe usetshubhini emhlophe ebhalwe ngamabala amnyama elesivalo esimhlophe

Kulezi insuku banengi abantu abagulayo phandle lapha njalo abantu abanengi bayanatha amaphilisi kodwa banatha amaphilisi atshiyeneyo. Kukhona amaphilisi ayabe emancane emhlophe njalo amanye emakhulu emhlophe, amanye elithanga, amanye eluhlaza. Abantu banatha amaphilisi atshiyeneyo.

Bakhona abanye abantu abalezikhumba ezihlala ziluma kumbe eziphuma izilonda. Bengahamba esibhedlela odokotela bayafika bababhalele umuthi oyabe uphakathi kwamatshubhu amhlophe begcobe.

Ibhokisi elilombala oluhlaza, kanye lokumhlophe, libhaliwe lamabala ngokumhlophe, njalo kungabe kubhalwe ibizo lomuthi ophakathi lendlela okumele abantu basebenzise ngayo umuthi lowu.

ibhokisi elilombala omhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama eceleni kukhona imbodlela ekhanya ukuthi ingaba ilomuthi inamathiselwe iphetshena elimhlophe elibhalwe ngokumnyama kuqakathekile ukuthi abantu bebale okuyabe kubhaliwe emabhokisini lawa ukuze beyenze into eqondileyo benganathiumuthi omnengi kakhulu

Ibhokisi elilombala oluhlaza libhalwe ngamabala amhlophe, eceleni kukhona imbodlela okukhanya ukuthi ulomuthi phakathi omnyama layo imbodlela leyi ibhaliwe , kuqakathekile ukuthi umuntu engakasebenzisi umuthi aqale abale okubhaliweyo.

Abantu ababili abahleziyo abesifazana. Omunye ugqoke okumnyama umzimba wonke njalo wagqoka lamagogorosi. Ohlezi phambi kwakhe ugqoke ijazi elibomvu njalo kukhanya ebambe isihlathi . Okukhanya ukuthi lo ophambi komunye uyamduduza lowo obambe isihlathi.

Abantu abanengi abahleziyo ezitulweni ezilombala omhlophe abesilisa, kanye labesifazana okukhanya ukuthi basesibhedlela sabantu abagula ingqondo kukhona abakufundiswayo ngabezempilakahle.

Abantu abahlezi phansi abanengi. Kukhona itafula enkulu njalo kugcwele ama computer phezulu kwetafula okukhanya ukuthi abantu laba bayasebenza, besebenzisa ama computer lawa.

Umntwana omncane ohleziyo ogqoke kuhle ubukeka ehlanzekile .Phambili kukhona umama womntwana okhanya ezidlalela lomntwana wakhe .Lapho abahlezi khona umduli upendiwe .Kubukeka kuhlanzekile phansi .

Umuntu wezempilakahle ogqoke isigqoko esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka uvalile lekhanda ngento emhlophe ezandleni lapha ugqokile amagilovisi kukhanya ebamba umntwana omncane olele embhedeni.

Abantu bezempilakahle abamileyo bagqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka njalo emakhanda bafake okuluhlaza emakhaleni bagqokile izaheke bonke okukhanya ukuthi bayazivikela emkhuhlaneni eminengi etshiyeneyo.

Abantu abame duzane kwesakhiyo kukhona umduli oyakhwe ngizitina kanye lefasiteli elikhanyayo abantu laba kukhanya bebesenza umncintiswano wokugada amabhasikili

Umama uthwele umntwana umntwana ukhanya ukuthi ulethwe kudokotela uyagula ukhona udokotela phambi komntwana okhanya efake ithulusi yakhe esifubeni elalela ukuthi inhliziyo ingabe itshaya kuhle.

Umfanekiso okhanya abantwana besikolo begqoke ama unifomu kukhona ibhola phansi okukhanya ukuthi bayalidlala ngemuva njalo kukhona amakilasi akhanya elamafasiteli phansi kuluhlaza kukhona njalo ifilegi

Abantu abahlezi ezitulweni ezilombala omnyama kukhanya bekhangele phambili phambili lapho kukhona abantu abagqoke impahla ezifananayo okukhanya ukuthi bayahlabela njalo abanye bengabe begida baphakamise lezandla emoyeni

Umama ogqoke okumhlophe phezulu ukhanya ezijabulele uyahlekelela ubambe umntwana wakhe oyinkazana ongqoke okulombala oyipink njalo ulukile ikhanda ukhanya bezijabulele

Izikolo ezinengi sezathenga imota ,imota lezi ziyanceda kakhulu nxa abantwana besiya emncintiswaneni lezinye izikolo ziyathwala abantwana kanye lababalisi esikolo

Abantwana abahleziyo, abanye bagqoke okufananayo. Abantwana laba phambi kwabo kukhona imiganu elombala olithanga. Kukhanya bethwele izipunu okutshengisela ukuthi bayadla.

Abantu bezempilakahle abamileyo njalo kukhona ohleziyo. Abanengi bagqoke okulombala omhlophe phezulu kanye lasemakhanda. Eceleni kukamama ohleziyo kukhona owesilisa ogqoke ibhatshi lakhe elihle ebambe izandla.

Umntwana ohleziyo onquni phezulu. Eceleni kwakhe kukhona udokotela okhanya ebambe ithulusi ehlola umntwana lowu indlebe. Eceleni kukhona ubaba ohlekelelayo okhanya ukuthi ujabulile. Umntwana kukhanya engayethuki okutshengisela ukuthi akezwa ubuhlungu loba bemhlola.

Abantu abanengi. Abanye bamile, njalo abanye bahlezi ezinqoleni ezisetshenziswa ngabantu abagogekileyo, kumbe abalimeleyo abangakwanisi ukuhamba. Inqola lezi zilamavili. Umuntu uyakwanisa ukuyifuqa iyefika lapho ofuna iyekhona.

Umntwana oleleyo, okhanya ukuthi uyagula. Lapha emakhaleni bamfake itshubhu emncedisa ukuthi aphefumule. Kukhona njalo udokotela eceleni kwakhe, ugqoke ijasi elimhlophe phezulu, lamagilovusi ezandleni, ebambe isisu somntwana.

Umuntu ohleziyo. Kukhanya bemhlola lapha ebusweni. Kukhona umtshina okhanya ulayitile njalo kukhona isandla esikhanya sibambe umtshina esihlola umuntu lowu.

Omama ababili abakhanya bekhangelene bayahleka njalo kukhanya bajabulile, omunye ukhanya ukuthi ngudokotela, ugaxe ithuluzi yabodokotela ubambe umntwana oleleyo embambe ekhanda ulele embhedeni.

Owesifazana ohlezi embhedeni kabukeki ejabulile uvule amehlo eceleni kwakhe kukhona umuntu omileyo ogqoke okumhlophe ezandleni njalo uzivikele ugqokile amagilovisi alombala omhlophe.

Umuntu oleleyo kukhanya ukuthi bayamhlola .Kukhona owesilisa egqoke ijazi elimhlophe. Esandleni ugqoke amagilovisi ukhanya ebambe umtshina ehlola lowo oleleyo. Eceleni kukhona othwele umakhala ekhukhwini.

abantu bezempilakahle abagqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka njalo emakhanda bavalile ezandleni bagqokile amagilovisi alombala omhlophe lapho abakhona kugcwele imitshina njalo bakhanya bekhangelke emtshineni

Esisotsheni kukhona odokotela. Kukhona umuntu oleleyo okhanya ukuthi bayamhlola. Laba ababili bagqoke impahla zamasotsha njalo kukhona omunye njalo ogqoke isikipha. Oleleyo egula ulele phezulu kwengubo ezilombala oluhlaza

Abantu ababili, oyedwa owesilisa loyedwa owesifazana. Owesifazana ugqoke ijazi elimhlophe ezandleni ugqoke amagilovisi alombala omhlophe, owesilisa ugqoke iyembe wafaka lebhanti ebhulugweni. Bagcwele endaweni egcwele imitshina.

Abantu ababili abakhanya ukuthi bayaxoxisana , omunye ekhanya ukuthi ngowezempilakahle , ugqokile isayeka emakhaleni , wavala ikhanda , wagqoka impahla eluhlaza okwesibhakabhaka , uthwele usiba lephepha okukhanya ukuthi uyabhala

Umuntu oleleyo okhanya ukuthi ulimele lapha edolo .Ukhona umongikazi ophakamise unyawo lwakhe njalo kukhona eceleni ogqoke impahla ezimhlophe lama gilovisi ekhanya ebamba idolo.

Abantu abakhanya belele emibhedeni okutshengisela ukuthi bayelatshwa kukhona abezempilakahle abagqoke amajazi amhlophe , omunye uhlezi esitulweni esilombala omhlophe ugqokile amagilovisi ezandleni ebambe isigulane esileleyo.

Umuntu wesilisa ogqoke ijazi elimhlophe ukhanya esendaweni lapho okuthengiswa khona amaphilisi kubhaliwe ngombala oluhlaza phezulu njalo kukhona amabhokisi amanengi ezinye izinto ezitshiyeneyo phakathi lapho.

Abantu ababili abamileyo abezempilakahle abagqoke okumhlophe phezulu. Omunye ugaxe ithuluzi yabodokotela njalo indawo abami kiyo ibukeka inhle kakhulu ipendwe ngependa emhlophe.

Kulezi insuku sokukhona imitshina ehlola omama abazithweleyo behle bemtshele umama ukuthi uzithwele umntwana oyinkazana kumbe engaba ngumfana i thekhinoloji isiphucukile kulezi insuku.

Abantu ababili omunye ukhanya bemhlola kukhona owezempilakahle ogqoke impahla zokuzivikela ukuthi engatholi umkhuhlane. Ekhanda ugqoke okuluhlaza njalo ugqokile isayeka emakhaleni. Ezandleni ugqokile amagilovisi.

Abantu ababili abahleziyo omunye ugqoke isikipa esilombala omhlophe njalo omunye ugqoke ijazi elimhlophe waqhiya ngeqhiye elimhlophe kukhona itafula phezu kwetafula kugcwele izinto ezitshiyeneyo

Ikhabothi elombala omhlophe kanye loluhlaza etholakala ekhemisi ifakwe amabhokisi amanengi atshiyeneyo okukhanya ukuthi imithi ephakathi ingabe iselapha imikhuhlane etshiyeneyo ebantwini abagulayo.

Ngemuva kokubana odokotela sebekuhlolile , bakubhalela umuthi ukuthi uyethenga. Kuqakathekile ukuthi abantu behambe ekhemisi beyethenga. Ngoba ikhemisi isemthethweni njalo ithengisa izinto ezisemthethweni.

Isakhiwo esibhaliweyo ngamabala amnyama phezulu kukhanya ukuthi kungaba sekhemisi lapho okuthengiswa khona izinto ezitshiyeneyo ezilapha abantu. Kukhona njalo umuntu okhanya ebuye ngebhasikili ulimise phandle, ezothenga kule ikhemisi.

Ekhemisi kukhona amabhokisi ayabe emanengi , amabhokisi lawa ayabe etshiyeneyo okukhanya ukuthi izinto eziphakathi ziyehlukene njalo ayabe ebekiwe ekhabothini elombala omhlophe kanye loluhlaza

Emakhemesi kuyathengiswa amaphilisi kanye leminye imithi ehlukeneyo njalo izinto ezithengiswa ekhemesi zisemthethweni. Kuqakathekile ukuthi abantu bengabhalelwa ezibhedlela ngodokotela beqonde ekhemesi beyethenga imithi.

Ikhabothi elompala omhlophe egcwele amabhokisi amanengi atshiyeneyo okukhanya ukuthi kungaba ngamaphilisi , kungaba yimithi yokukhwehlela njalo izinto ezigcwele lapha ziyelapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni yabantu abagulayo.

Ikhabothi elombala omhlophe kanye loluhlaza igcwele amabhokisi emithi kwesinye isikhathi kungaba ngama tube okugcoba kumbe imithi yokunatha ethengiswa ekhemisi.

Ekhemisi sithola izinto ezinengi ezithengiswayo ezigoqela amapills kanye lemithi yokukhwehlela lezinye izinto ezinengi nengi lochago olunathwa ngabantwana abancani lalo uyakuthola

Ekhemisi kulapho esithola khona imithi esemthwethweni ngemuva kokubana udokotela ekubhalele incwadi ukuthi uyethenga umuthi. Kuqakathekile ukuthi ugijimele ekhemisi uzathola konke oyidingayo okwelaphayo.

Amakhemisi athengisa imithi kanye lemithi yokukhwehlela lokunye okutshiyeneyo ayenza imisebenzi yabantu ibelula. Abantu abasahambi esibhedlela sebehle bezithengela umuthi lapha emakhemisi aseduzane labo.

Indawo ezinengi lapho okuthengiswa amaphilisi , okubizwa kuthiwa kusekhemisi. Zandise ukufaka amabhakane phandle ,ibhakane leli liyabe libhaliwe ibizo lendawo leyi . Kwenzelwa abantu ababuya bedinga indawo bengayazi ukuthi bengalahleki.

Abantu bezempilakahle abahlezi phansi kukhona ogqoke isikipa esilombala omhlophe lamagogorosi kanye lamacici phambi kwakhe kukhona umuntu obhalayo esebenzisa usiba ebhala ephetsheni elilombala omhlophe eliphezulu kwetafula.

Owesifazana okhanya ukuthi ngowezempilakahle umile okukhanya ukuthi kukhona abantu abafundisayo, kukhona amagwaliba mduli awasebenzisayo. Amagwaliba mduli lawa abhaliwe kukhanya echasisa.

Abantu bezemphilakahle bavakateshele esigabeni. Abantu bahlezi endaweni elotshani obuluhlaza. kukhona njalo abantu bezemphilakahle abakhanya bemile abagqoke amabhatshi amhlophe, kukhanya ukuthi bayakhuluma. Ngemva kwabo kukhona izihlahla ezikhulu eziluhlaza.

Abantu bezempilakahle abavakatshele izakhamizi esigabeni bafake amathenti amhlophe kulezitulo lapho abantu ababuya ukuzohlolwa abazahlala khona, bona bagqoke amabhatshi amhlophe phezulu kukhona njalo labantwana

Abantu abanengi abahlezi phansi abalindele ukuhlolwa umkhuhlane we BP.Kukhona itafula, phezulu kwetafula kukhona umtshina wokuhlola uBP kanye losiba lokubhala. Umama ukhanya sebemhlola iBP.

Esigabeni bekukhona umkhankaso, emnkankasweni leyo bekukhona abantu wezemphilakahle, abesilisa kanye labesifazana. Kade begqoke izikhipha ezifafanayo. Izikhathi lezi zilombala omhlophe phezulu.

Abantu abahlezi phansi kukhona njalo abeze mpilakahle bahlezi ezitulweni ezilombala omhlophe, kukhona ogqoke ijazi elimhlophe okukhanya ukuthi kungaba ngudokotela. Ezandleni uzivikelile ugqokile amagilovisi kukhanya ebambe umuntu umunwe okukhanya ukuthi engabe efuna ukumthatha igazi.

Ezibhedlela kukhona amabhentshi lapho izigulane ezifika zihlale khona zilindele zilindele ukubona umongikazi Kanye labodokotela njalo umduli wakhona ipendiwe kwenzinye indawo inanyathiselwe amaphepha amanengi atshiyeneyo.

Abantu bezempilakahle bacele abantu esigabeni, abantu labo basukume ngobunengi abanye bahlezi phansi abanye bamile ngenyawo. Babuye ukuzoxoxisana lezakhamizi indlela okumele beziphathe ngayo ukuze bengabanjwa yimikhuhlane etshiyeneyo

Abantu abanengi abagcwele umgwaqo, kukhanya ukuthi baya emkhankasweni, njalo bonke bagqoke izikipa ezifananayo. Izikipa lezi zilombala omhlophe, njalo kulezimota ngemuva kwabo ezikhanyayo..

kuqakathekile ukuthi abesilisa nxa besiya emacansini labantu abangomama bezivikele begqoke ijazi lomkhenyana ukuze bengatholi imikhuhlane ngoba kulezinsuku minengi imikhuhlane egulwayo phandle

Abantu abakhanya ukuthi basemkhankasweni. Abanengi abesilisa kanye labesifazana njalo kukhanya begqoke izikipa ezifananayo, izikipa abazigqokileyo zilombala oluhlaza, njalo kulezihlahla ezikhanya ngemuva kwabo kanye lezakhiwo.

Abantu besifazana abahleziyo, bahlezi ezitulweni. Phambi kwabo kukhona amatafula. Kukhona abagqoke okulombala omhlophe phezulu njalo kukhona iphepha elilombala omnyama phezu kwetafula. Kukhanya omunye elivula lamabhokisi phakathi.

Abantu bezempilakahle bavakatshele izakhamuzi. Zihlezi izakhamuzi phansi, bamile bona ngenyawo okukhanya ukuthi bayakhuluma. Kuqakathekile ukuthi abantu bezempilakahle bafundise abantu indlela okumele beziphathe ngayo ukuze bezivikele emkhuhlaneni eminengi.

Owesilisa okhanya ehlekelela uveze amazinyo amhlophe, njalo ugqoke ijazi elilombala omhlophe. Esinye isandla ubambe into elombala omhlophe, esinye njalo ubambe umtshina oseceleni kwakhe.

Owesifazana okhanya ethwele umganu okukhanya ukuthi uyadla njalo ubukeka ezithwele isisu sesisikhulu ugqokile ibhatshi lakhe ngemuva kwakhe kukhona ilembu elikhanyayo

Umama ohleziyo uthwele umntwana omncane njalo ebukeka ejabulile ekhangele umntwana lowu ogqoke ingwane yewulu ekhanda. Eceleni kukhona ogqoke okumhlophe okhanya edlalisa izihlathi zomntwana.

Ibhakane elimhlophe elibhalwe ngamabala amhlophe kwezinye indawo njalo ngemva kwebhakani kukhona izihlahla eziluhlaza kuphinde kukhanye izakhiwo ezinengi ezitshiyeneyo

Umntwana okhanya elele embhedeni olombala omhlophe eceleni kwakhe ukhona umama okhanya ebobotheka ehlekelela okutshengisela ukuthi ujabulile njalo ubengabe eletha umntwana esibhedlela ukuthi ezohlatshwa kumbe ezothontiselwa.

Ithulusi esetshenziswa ngodokotela nxa behlola umama ukuthi uzithwele. Ithulusi leyi bayayithatha beyifake phakathi komthambiso kamama ihlale isikhatshana iyabatshengisa impumela yokuthi umama uzithwele loba kazithwalanga.

Abantu abanengi abahlezi phansi kukhanya bebukele abantu abaphambi kwabo. Abantu laba kukhanya begida sebeze baphakamisa izandla emoyeni abanye bagqoke okumlophe phezulu abanye bagqoke okulombala oyisibhakabhaka.

Abantu ababili, owesifazane ogqoke isigqoko esilombala oyisibhakabhaka uhlezi, owesilisa umile ugqoke isikipa esilombala omhlophe. Bonke bakhanya bejabulile bayabobotheka.

Abantu ababili abamileyo , abantu laba ngabesilisa bonke bazimbokothe yingubo. Omunye uzimbokothe ngengubo elombala ongani yingwe.

Owesilisa ohlezi eceleni komntwana okukhanya ukuthi ngokwezempikahle umntwana ukhanya ekhangele ebhukwini njalo owesilisa ukhanya ekhombela okutshengisa ukuthi kukhona akutshengisa umntwana ebhukwini lelo abanye abantwana bayakhanya ngemuva bahlezi

umfanekiso wabantu abathathu ababili ngabesifazana omunye ngowesilisa ngaphansi kukhona amabala abhaliweyo amabala abhalwe ngokumhlophe

Abesifazana abahleziyo okukhanya ukuthi bayathunga. Omunye esandleni uthwele isigelo njalo ekhanya ebobotheka okutshengisela ukuthi ujabulile uveze amazinyo amhlophe nke.

Abantu abayenza ezemidlalo kumbe abantu abathanda ukugijima ukhona usisi omileyo ugaxe ithawulo elombala omhlophe entanyeni njalo esandleni uthwele isigubhu samanzi kukhanya enatha okutshengisela ukuthi ube esewomile

Inqola esetshenziswa ngabantu abagogekileyo kumbe abaye belimele bengakwanisi ukuzihambela bodwa. Inqola leyi ilamavili okukhanya ukuthi umuntu bayamfuqa bemuse lapho ayabe esiyakhona.

Kukhona imitshina esetshenziswa ngabantu abayenza ezemidlalo bengabe bedlala ibhola kumbe kungabe kungabantu abagijimayo ukhona imitshina abahamba besiyazelula kiyo ukuze imizimba ihlale iqinile

ikhona imitshina esetshenziswa ngabantu abayenza ezemidlalo bengabe begijima kumbe bedlala ibhola umtshina lowu umkhulu njalo ulombala omhlophe eceleni kukhona ikhabothi ekhanyayo elombala omhlophe umduli phakathi kule indawo upendiwe ngependa emhlophe

Abantu abayenza ezemidlalo kuqakathekile ukuthi bebize abantu be first aid ukuze umuntu angalimala kumbe ayenze okunye bayagijima bezomceda masinyane bengakahambisi esibhedlela.

Umuntu wesilisa okhanya elele. Okukhanya ukuthi angabe elimele kapha edolo.,Kukhoba umuntu omileyo, okhanya emelula. Ngemuva kukhona umduli, olombala omhlophe. Njalo esandleni sakhe, lowo abamelulayo, uthwele umakhalekhukhwini.

Owesifazana okhanya egaxe ithawulo emhlombe ithawula leli lilombala omnyama njalo ukukhanya enatha amanzi okotshengisela ukuthi sewomile engabe ekade egijima lumuntu kuqakathekile ukuthi unathe amanzi amanengi

Abantu abanengi abayenza ezemidlalo kukalutshwana kubathola begula, imizimba yabo iyabe iqinile njalo bayabe betshona bezivoxavoxa. Kukhona abantu abahleziyo kukhona lomntwana.

Owesilisa omileyo ugqoke okumnyama phezulu kukhanya ukuthi uyazelula umuntu lo uqinile okutshengisela ukuthi engabe esenza imidlalo etshiyeneyo engabe egijima kumbe edlala ibhola

Owesilisa ohleziyo okhanya ukuthi engabe eqeda ukugjjima, ugaxe ithawulo elombala olithanga entanyeni njalo ukhanya enatha amanzi okutshengisa ukuthi engabe esewomile, esandleni uthwele umakhalekhukhwini

Owesilisa ohleziyo esofeni egqoke isikipa esandleni ubambe into elombala omnyama njalo eceleni kwakhe kukhona umakhala ekhukhwini okhanya ukuthi uyamsebenzisa njalo ulayithiwe.

Umuntu ohleziyo ethwele okumhlophe esandleni sakhe njalo eceleni kwakhe kukhona umakhalekhukhwini olombala omnyama , ukhanya ukuthi ulayithiwe , ngemuva kukhona umduli opendwe ngokumhlophe

Umuntu wesilisa ogqoke ijazi elimhlophe ekhanya ukuthi ngudokotela. Odokotela ngabantu abafunde kakhulu kuqakathekile ukuthi besebenzisa omakhalekhukhwini kukhona ezinye izinto abayabe bezidinga ukuthi babezazi.

Abantu abahleziyo kukhanya ukuthi bayaxoxisana , kukhona owesifazane othwele imic esandleni ogqoke okulombala obomvu phezulu njalo phansi okulombala omnyama eceleni kwakhe kukhona owesilisa , bonke bagqoke izayeke

Abantu bezempilakahle kulezi insuku abasathwali nzima besebenzisa amabhuku okubhala nxa bebhala into zabo eziphathelane lokomsebenzi. Kukhona omakhala ekhukhwini asebebasebenzisa.

Egangeni kugcwele izihlahla ezinengi yikho lapho esithola khona imiti yesintu ivela ezihlahleni ezisegangeni. Abanye basebenzisa imphande zezihlahla, abanye njalo ngabathatha amaxolo besiyazelapha.

Abantu bakudala babezisebenzisela imithi yesintu ababeyigebha egangeni njalo abantu laba babengahambi ezibhedlela, izibhedlela zazikhatshana ngakho babezisiza ngemithi leyi yesintu.

Egangeni sithola izihlahlakazana ezinengi ezitshiyeneyo njalo ezelaphayo, abantu abazi imithi eminengi eyesintu ngabantu ababizwa ngokuthiwa zinyanga kumbe izangoma ezelapha abantu ngaleyo mithi.

Egangeni sithola izihlahlakazana ezilamaluba amhlophe. Njalo ezinye ziyabe zilamaluba alithanga. Kukhona njalo lezihlahla ezinkulu eziyabe zithela izithelo ezidliwayo. Abantu bayahamba egangeni abanye besiyadinga izithelo lezihlahla, abanye besiyadinga impande, ukuthi beziyelaphe.

Isihlahlakazana ezimila endaweni egcwele amatshe. Izihlahlakazana lezi abantu bayabuya bezoziquphuna abanye befuna impande zazo ukuthi beyezelapha ngekhaya abagulayo.

Izihlahla ezinengi esizithola egangeni zilosizo kakhulu njalo ziqakathekile empilweni yabantu. Ziyelapha eminye imikhuhlane abantu abayabe beyigula njalo sizithola mahala akulamali esiyikhiphayo.

Imithi yesintu ilula ukutholakala njalo itholakala eduze uyahamba egangeni uyezigebhela izihlahla ungathatha impande uthathe kumbe amaxolo kumbe amahlamvu ezihlahla ubuye uzoziyelapha.

Isihlahlakazana esikhulu esilamahlamvu amade isihlahlakazana lesi simile phakathi kwamatshe singabalusizo selapha imikhuhlane emizimbeni yabantu abagulayo

Izihlahla esizithola egangeni. Izihlahla lezi zilamahlamvu aluhlaza njalo izihlahla lezi ziloncedo kakhulu empilweni zabantu abagulayo. Ziyelapha eminye imikhuhlane izihlahla.

Izihlahlakazana ezimila egangeni ziyatshiyana. Ezinye izihlahla zibazinkulu, ezinye ziyanaba phansi lamahlamvu ayatshiyana. Zonke izihlahla lezi ziloncedo ikakhulu ebantwini abagulayo ziyelapha imikhuhlane.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi ezitshiyeneyo kukhona njalo lomumbu izihlahla lezi ezinye ziyathela izithelo abantu bayahamba egangeni besiyadinga izithelo zezihlahla lezi ziyaqinisabumzimba ungazidla

Umfanekiso wamahlamvu aluhlaza awezihlahla njalo kukhanya kungamahlamvu ezihlahla atshiyeneyo. Amahlamvu lawa angabe eselapha ezinye zezifo emzimbeni yabantu abagulayo.

Abantu abanengi abakhanya ukuthi basemasimini, njalo abanye bagqoke izikipa ezilombala eziluhlaza abanye bagqoke izikipa ezilombala omhlophe kukhona isihlahla esikhulu esingabe silusizo empilweni siselapha eminye imikhuhlane.

Isihlahlakazana esilamahlamvu aluhlaza njalo isihlahlakazana lesi singabe silusizo ebantwini abagulayo okuqakathekikeyo yikuthi umuntu abekwazi ukuthi isihlahlakazana lesi siyelapha wuphi umkhuhlane emzimbeni.

Umfanekiso otshengisa igabha elimhlophe elinamathiselwe iphetshana. Iphetshana leli libhaliwe ngamabala aluhlaza kwezinye indawo ngamabala abomvu njalo igabha leli lilesivalo esimhlophe, eceleni kukhona okuluhlaza okubhalwe ngamabala amhlophe.

Imithi yesintu ebekwe kumaphetshana imithi leyi ikhanya itshiyene kukhona elombala emnyama eminye ilombala omhlophe njalo eminye ilombala obomvu. Kukhona ingiga eceleni okutshengisela ukuthi iqedwa ukugigwa.

Imithi yesintu eminengi sebeyihlangabisa lemuthi yesikhiwa beyi fake phakathi kwambokisi amabhokisi ayabe elamabala amhlophe ebhaliwe ngamabizo aluhlaza njalo kulomfane kiso.

abantu abahlakaniphileyo bayahamba emakhaya besiyadinga imithi yesintu bebuye layo emadolobheni eminye befike beyifake phakathi kwamagabha eminye njalo beyifake phakathi kwamambodlela bebesebeyithengisa

Izigubhu ezintathu esinye silombala olithanga esinye sibhalwe ngamabala abomvu. Esinye silombala omhlophe, esinye njalo silombala omhlophe lesiciko esilombala oyisibhakabhaka.

Igabha elilombala omhlophe. Igabha leli lilesivalo esimhlophe. Linamathiselwe iphepha. Ephepheni lapha kubhaliwe ngamabala abomvu. Njalo kukhona umfanekiso wenyosi okhanyayo.

Imithi yesintu abayihlanganisa leminye imithi yesikhiwa becine sebesenza imithi yokugcoba abantu bayayithenga imithi leyi abalezikhumba ezilumayo kumbe ezilezilonda iyanceda kakhulu.

Izigubhu ezintanthu ezilomuthi wesintu phakathi izigubhu u lezi zibhaliwe. Kukhona esilombala ala olithanga esibhaliweyo ngamabala abomvu eceleni njalo kukhona esilombala pala omhlophe lesivalo esibomvu sibhaliwe laso ngamabala abomvu esinye silombala ala omhlophe lesivalo esilithanga sibhaliwe ngamabala alithanga.

Ezinye izihlahlakazana egangeni ziyabe zilamaluba alithanga. Ezinye njalo zingaba lamaluba amhlophe. Zonke izihlahlakazana lezi ziloncedo empilweni zabantu. Kukhona eminye imikhuhlane eziyelaphayo.

amagabha alomala olithanga afanekiswe umfanekiso oluhlaza njalo amanye alombala omhlophe abhalwa ngamabala abomvu akhona njalom amambodlela anamathiselwe iphetshana elilombala olithanga lawo abhaliwe

Egangeni kulapho esithola khona izihlahlakazana eziyelapha abantu abagulayo. Emandulo okhokho bethu babesebenzisa imithi yesintu abayithola egangeni nxa begula. Babengahambi ezibhedlela ngoba zazikhatshana.

isihlahlakazana ezisegangeni ezilamaluba amhlophe njalo zilamahlamvu aluhlaza zingabezilusizo ikakhulu ebantwini abagulayo nxasebedinga ukuzelapha ukuze imikhuhlane iphele emzimbeni engasebenzisa isihlahlakazana lesi

Imithi yesintu efakwe endaweni ezitshiyeneyo. Ikhona esemagabheni amhlophe, kukhona asezigubhini abhaliweyo kanye lamatshubhu abhaliweyo. Kuqakathekile ukuthi umuntu nxa egula esebenzise imithi leyi.

Isigubhu esikhulu esilombala omhlophe njalo silesivalo esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka kukhona amabala abhaliweyo aluhlaza okwesibhakabhaka kuqakathekile ukuthi abantu bebale okubhaliweyo bengaka sebenzisi okuphakathi.

Egangeni sithola izihlahlakazana ezinengi ezitshiyeneyo izihlahlakazana lezi kulapho esithola khona imithi yesintu abanye bayathatha amahlavu befike bewawomise bewagige beyenze impuphu bekothi sebezilapha.

Imithi yesintu iyabe isihlanganisiwe lemithi yesikhiwa beyenze amafutha okugcoba agcotshwa ngabantu laba abalezikhumba eziphuma izilonda kumbe amaqubuqubu.

Imithi yesiNtu eminye bayayisebenzisa iyizigodo bayafaka phakathi kwezigubhu bebesebethela amanzi umuntu ahlala insuku ezintathu abesenatha umuthi lowu.

Ukudla kwesintu okunengi kuyaqinisa umzimba. Kukhona ukudla okugoqela ama carrots kumbe amathanga Kuqakathile ukuthi abantu bedle ukudla lokhu. Imizimba yabo iyahlala iqinile njalo ayiphongu kubanjwa ngumkhuhlane mahlayana

Isihlahlakazana esilamahlamvu aluhlaza esimile duzane lomduli. Isihlahlakazana lesi siqakathekile empilweni zabantu. Kukhona eminye imikhuhlane elatshwa yisihlahlakazana lesi.

Abantu bathanda ukuzisebenzisela imithi yesintu nxa begula ngoba kulula ukuthi uyithole awuyitholi nzima yikuhamba egangeni uyezigebhela impande zezihlahla ezithile ubuye uzilaphe.

Abantu abanengi bathanda ukuzisebenzisela imithi yesintu, ngoba itholakala lula. Akulamali oyikhuphayo. Uyahamba egangeni, uyezigebhela izihlahla. Izihlahla lezi, ngezikaMlimu. Akula, ongathi isihlahla lesi ngesami.

Imithi yesintu etshiyeneyo eminye ikhanya iyizigojwana ifakwe phakathi kwamabhakede, eminye njalo eminengi ifakwe phakathi kwama saka amhlophe, eminye njalo ikhona iphansi. Yonke iyelapha imithi leyi njalo itholakala ezihlahleni zegangeni.

Umfanekiso otshengisa amahlamvu ezihlahla alombala oluhlaza. Amahlamvu lawa engaba lusizo empilweni zabantu abagulayo njalo engabe eselapha ezinye izifo emzimbeni.

Abantu abanengi sebethengisa imithi yesintu emadolobheni bayabe beyifake phakathi kwezigubhu eminye njalo iyabe iyizigojwana ezincane abantu bayahamba besiya thenga imithi leyo

Isihlahlakazana esilamahlamvu amancane lamaluba alithanga. Isihlahlakazana lesi singaba siselapha eminye yemikhuhlane emzimbeni yabantu abagulayo siqakathekile empilweni yabantu.

abantu kuqakathekile ukuthi nxa besiya egangeni besiyagebha izihlahla ezitshiyeneyo besiya zelapha ngekhaya behambe beqaphele kukhona inyoka lapha egangeni ezilobungozi ezingaluma abantu

Izihlahla ezinye ziyamila duzane kwemakhaya, akulasidingo sokuthi umuntu etshona engena iganga esiyadinga izihlahla ziyabe ziseduzane abantu behle bezithathele amhlamvu kumbe impande besiya zelapha abagulayo

Isihlahlakazana esilamahlamvu aluhlaza. Amahlamvu lawa abantu bayawasebenzisa nxa bezelapha. Abanye njalo bayathatha impande zesihlahlakazana lesi. Simile endaweni egcwele amatshe.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi njalo ezitshiyeneyo kukhona ezinye izihlahla ezilameva ezinye njalo ziyathela izithelo zonke izihlahla ezigcwele egangeni zilosizo kakhulu ebantwini abagulayo

Isihlahlakazana esimile egangeni esilamaluba amhlophe. Isihlahlakazana lesi siqakathekile empilweni zabantu abagulayo, singabe silapha ezinye izifo umuntu oyabe elazo emzimbeni.

Izihlahlakazana ezigcwele egangeni ziyelapha imikhuhlane. Okuqakathekileyo yikuthi nxa usiyadinga lezo zihlahla egangeni uhambe lomuntu oyaziyo imithi njalo okwazi ukuthi isihlahla lesi silapha umkhuhlane lowu.

Izandla ezikhanya ziphethe amahlamvu asewonyisiwe aluhlaza. Okutshengisela ukuthi amahlamvu lawa bawathole egangeni ngoba kulapho esithola khona imithi yesintu esizelapha ngayo.

Abantu abanengi kudala babengayi ezibhedlela, babezisebenzisela imithi yesintu. Imithi leyi beyithola ezihlahleni ezigcwele egangeni ngakho kathesi intsha isilahla amasiko. Sebegijimela ezibhedlela.

Izihlahla ezimila egangeni ezinye ziyabe zilamahlamvu amancane njalo ezinye ziyabe zilamahlamvu amakhulu zonke izihlahla ezisegangeni zilosizo kakhulu empilweni zabantu okuqakathekileyo yikuthi abantu bebekwazi ukuthi isihlahla esinje silapha umkhuhlane onje.

Imithi yesintu kukhona abantu abayisebenzisa iyizigojwana befake phakathi kwamanzi besebenatha eminye njalo bayayifaka emalambazini iyimpuphu bedle iyatshiyana imithi yesintu

Isihlahla esilamahlamvu amade aluhlaza isihlahla lesi sesingabe siselapha ezinye izifo emzimbeni yabantu okuqakathekileyo yikuthi ubekwazi ukuthi isihlahla lesi silapha wuphi umkhuhlane